Pakati pedhorobha, pane migwagwa panofamba vanhu pane mahwandefa esimende, nemotokari dzakamira, nedzimba dzine mipanda yakawanda yenhurikidzwa, nemiti ine mashizha akasvibira.

Zvidyiwa zvirimundiro. Mupunga nemhashu zvakabikwa nemuriwo , zvinonwisa mvura.

Mudhorobha. Pane zvifambiso, bhazi rine ruvara rwemvura nemotikari diki navanhu nemakore mudenga.

Pagungano rezve chitendero pane madzimai akapfeka nguwo dzekunamata. Dzimwe chena dzimwe tema nemidziyo yavanoshandisa nemiti.

Muguta kumaindasitiri madiki kunogadzirwa zvinhu zvakasiyana. Pane zvingoro zvakamira zviviri nemunhu wechirume akatarira pasi, nepasi pasina huswa.

Padhamu rine mvura asi rakazara neuswa hunomera huneruvara ramashizha nezigarwe zihombe rakaburitsa musoro

Mudhorobha, mune dzimba dzemunhurikidzwa dzakareba. Mune vanhu vachifamba, vanhu vakamira, paine musika wemaruva akasiyana, muHarare

Mucherechedzo wemasimbi panonamirwa zviziviso asi hapana chinhu. Zvimwe zvacho zvakadodambuka. Kumashure kuine denga redzimba.

Mukati medhorobha mune motikari diki chena nebhazi hombe jena nevanhu vakamira padivi pemugwagwa vashanu.

Mudhorobha mune zvitubu zvinotuhwina zvichienda mudenga nemaruva nedzimba dzemuturikidzwa nevanhu vari kuvarairwa.

Mukati meguta pane mugwagwa une tara. Pane motikari diki dzekutakura vanhu tema neimwechete inoshandiswa kukweva dzimwe. Amai vakabata bhegi vakapfeka dhuku.

Vanhu vari parufu vakaungana mutende paine mabhokisi evafi , mana .

Tsanga dzakura dzine magomarara ari kubuda pane dzimba kumashure.

Padivi pemugwagwa une tara. Pane motokari yeruwara rwemvura Paine mupurisa akafuratira achitaura nemunhu arikupfuura.

Pamusasa pagodobori pane mishonga iri muhari, nezvitende nemabhozhera nepoto tema netswanda izere nemagutyu.

Muguta mune dzimba refu- refu dze munhurikidzwa. Dzine mafafitera akawanda nemugwagwa une tara. Nemotokari dzinotakura vanhu, nevanhu, nezvingoro zvino tengeserwa zvinwiwa.

Vanhu vari pagungano varume nevakadzi. Vari kuimba umwe akabata hosho dzemagagada. Akapfeka hembe tsvuku.

Mumba mune zvigaro zvakarongwa zvakabatana, zvirefu nezvipfupi. Zvigaro zvine mitsamiro mina iri mitsvuku, mumwe chete uri muchena paine maruva netafura iripo iri pasi. Pasi pakagadzirwa zvakanakanaka paine ruware rwakanakanaka.

Mudhorobha munemotikari dzakawanda nemabhazi anotakura vanhu nedzimba dzemuturikidzwa dzinezvitoro pasi.

Mudhorobha, pane musika wepanze pano tengeswa nhumbi dzakasiyana siyana dzekupfeka. Kozoti micherechedzo yezviverengwa zvemabasa akasiyana siyana.

Mhuka dzesango. Nzou dziri kufamba nemwana mucheche.

Mudziyo wemumba muchena. Une ma sherefu nemipanda yakasiyana. Unoisirwa ndiro une ruvara ruchena nema girazi anoita kuti zvinhu zvirimukati zvioneke.

Musoro werori muhombe muchena wakakwirira. Unotakura matirera makuru

Mhete dzakasiyana dzemumakumbo, dzemumaoko, nedze panzeve, dzemuhuro dziri pamusoro petafura.

Mudhorobha mune motikari dzakawanda dzakamira. Paine munhu mumwe chete ari kupfuura pamugwagwa une tara. Mune dzimba dzemunhurikidzwa nezvitoro.

Vatambi venhabvu vakapfeka zvipfeko zvekutambisa nhabvu zvineruvara rutema neruchena. Vakapfeka bhutsu dzenhabvu tsvuku paine vanowokera mutambo we nhabvu

Pabindu rezvirimwa, chibage, nemaruva nemiti yakasiyana.

Mukomana wechidiki akabata hanzu dzekutambisa bhora dzine ruvara rwegoridhe. Akapfeka hanzu tema aine bvudzi rakamonywa.

Muchitoro, munotengeswa hanzu dzino pfekwa nevanhu. Paine nechidhori chomucheno chaka pfekedzwa hembe ne bhutsu , chakamira pamusoro pemati . Paine murume ari kutarisa pa foni .

Mafizhongo ari mundiro emupinga nenyama nezvimwe zvakabikwa zvinonwisa mvura.

Imba yomutawindi. Yekunogara vashoma vane mari. Ine ruzhowa rwakanaka naka rwakavakwa nezvidhinha nedenga remataira.

Pamusika wekutengesera pane zvinhu zvishoma zvakayanikwa, hanzu.

Munhu wechidzimai ane dhuku tema mumusoro yechitendero chechi moziremu akabata foni hombe hombe mumaoko achiverenga zvaarikuona mairi.

Pamusika panotengeswa mbatatisi dzakazara pamusoro petafura nenhumbi dzakasiyana nevatengi nevanhu varikutengesa nematemba.

Muguta pane vanhu vakawanda varikufamba. Mumwe akabereka chikwama chitsvuku, murume ane hembe yeruvara rwemvura akamira nemucherechedzo unoratidza kunowanikwa mapurisa nemotokari dzakamira.

Pamusika wokutengesera marasha ari mumasaga machena nemunhu akapfeka hovhorosi achidira zvitengeswa zvake muchipimo nechigaro.

Chidumbu che mugwagwa chine tara. Paine gomba rine matombo mahombe nemadiki. Nemiti nehuswa kumashure.

Zvimwiwa zviri mumabhodhoro maviri rimwe refu nepfupi nemichero zviri patafura.

Maruva akanaka machena nemamwe aneruvara rwegoridhe. Anoshandiswa pakuiswa paguva kana kushandiswa pamitambo yebhavhadheyi kana kushandiswa pakushongedza mumba.

Tushiri tuviri twemidhimba. Tune kumusoro kuchena nemabesu matema. Chimwe chirikukwenya chimwe mumusoro. Dzakagara padanda remuti une mashizha akasvibira.

Mudhorobha, panofamba vanhu. Nebhazi ririmumugwagwa rakamira, nedzimba dzemunhurikidzwa dzinemagirazi.

Zvigaro zviviri zvine makumbi mana zvitema netafura ine makumbo mana . Nepamusoro pakagadzigwa nepuranga zviripasi.

Dzimba dzinogara kunogara vane mari zhinji, dzakakomberedzwa neruzhowa rwesimendi, dziine matenga emataera.

Muguta, vanhu vakawanda vakamira pane motikari mbiri nedzimba dzemunhurikidzwa dzine mafafitera akawanda nemugwagwa une tara.

Vakomana vatatu vari kufamba mumugwagwa une tara. Mumwe chete ari pakati akabata mazimbwa maviri arikuburisa marimi awo akasungwa nengetani.

Mukati meguta mune vanhu vakawanda vanofamba, vakamira nevakagara nemotokari dzinotakura vanhu nedzimba dzomunhurikidzwa.

Pamusika parikutengeswa zvirimwa nemichero iri mumabhokisi nemutengesi akapfeka chikweshe chokutengesa mari yenharembozha. Ari pasi petende mudhorobha.

Kudya kwematsikitsori kuri mundiro chena kuripamusoro petafura, muriwo, namatomatisi nembatatisi.

Mudhorobha re Harare mune dzimba dzakareba dzemunhurikidzwa, nemotikari dzakawanda dzakamira.

Rori hombe inemavhiri akawanda-wanda, yokutakurisa zvinhu zvinorema. Yakamira irimukati medanga rakavakwa nezvidhinha.

Mukati meimba munotengeswa machira ane mavara akasiyana, matsvuku nemamwe aneruvara rwemashizha akaiswa patafura nemafafitera akavhurwa.

Rori hombe chena yekutakura nhumbi, ine marambi maviri pamusoro payo.

Varume vana. Mumwe chete akagara vatatu vakamira mumwe anekepisi. Vakamira mberi kwematende akakakwa pasi pasina huswa. Kumasure kune mazihutsi ari kututirana mudenga.

Mumba, mune kabati ine mipanda yakawanda namagirazi iri chena yokuchengetera nhumbi.

Padivi pomugwagwa une tara yakadambuka dambuka uine makomba. Nemudhuri wakareba reba wakavakwa nezvidhinha urimuchena nemiti.

Mumba mune makabati ane mipanda yakasiyana siyana, makaiswa ruvara ruchena kumadziro nerutema pasi.

Pamugwagwa pane zvitoro zviviri nevanhu vakamira, mumwe ari kufamba nemotikari chena netsvuku.

Pakati peguta pane migwagwa ine tara nemotikari zhinji dzakamira. Dzimwe dzirikufamba mumugwagwa. Navanhu vakawanda , nedzimba dzemunhurikidzwa.

Pakati peguta pane mugwagwa unetara nezvivakwa zvakanamirwa mapepa ekuvhota nedzimba zhinji dzine mipanda yakawanda yomudurikidzwa.

Mudhororobha, pazvitoro, panotengeswa zvinhu zvakasiyana paine vanhu vakamira padivi pomugwagwa nemireza yezvinotengeswa.

Mudziyo wemumba, hodhiropu yokuisira zvipfeko zvokupfeka nemipanda inoiswa nhumbi dzakaremberera dzimwe dzakapetwa, nemagirazi maviri ari kunzewo zviwoni woni.

Rusvingo, matombo akadurukidzana, paine miti mishoma pasi.

Pakati pedhorobha, pane dzimba dzenhurikidzwa, nemotokari dzakamira, nevanhu vari kuita mumwe nomumwe zvake, amai vakabata mwana mucheche, nomurume akabata homwe akabereka kahomwe.

Heti dziri pamusika dzirikutengeswa. Dzakaratidzwa pamutariko ,dzakabatwa nema pegisi pasi paine ma sokisi dzine ruvara rwakasiyana siyana, dzimwe itsvuku.

Huswa hwakasvibira nemashizha eruvara rutema nerwe goridhe. Kumashure kune dzimba.

Motokari mbiri hombe dzokutakura vanhu dzine ruvara ruchena. Dzakavhurwa mikova yekumberi paine miti mihombe iri kumashure.

Musango mune mhuka dzakasiyana. Mvuu, nzou dziri kufura huswa. Mushure mune gomo guru nemiti yakawanda.

Pamusika panotengeswa zvirimwa. Pane ivhu risina uswa navanhu vakawanda vakapfeka zvipfeko zvine ruvara rwakasiyana nengowani mumwe ane tsvuku, chena nembatatisi dziri mumigomo nemumasaga.

Mutengesi wezvinwiwa zvinotapira anechingoro ari mutaundi. Ane hembe tsvuku nemotokari dzakawanda.

Pakati peguta re Harare, pane dzimba dzemunhurikidzwa refu nevanhu vari kufamba. Nechingoro chinotengesa zvinwiwa nemotikari.

Vamhanyi vomujaho vatanhatu. Vaviri vakapfeka zvipfeko zvitsvuku. Vaviri vakapfeka zvine ruvara rwegoridhe. Vaviri vakapfeka ruvara rwemvura. Mumwe chete akamurudza ruoko rwake.

Zvokudya zvirimundiro mbiri, imwe ine sadza imwe ine usavi hune muto wakabikwa zvakanaka nenyama yehove.

Pamugwagwa une tara paine motikari chena izere nevanhu mukati. Paine miti ine mazhizha eruvara rwemazhizha nehuswa hwakaomarara nemiti mirefu-refu iri kumashure.

Miti yemurara, inowanikwa kwakazvarigwa Jesu, inoshandiswa semaruva.

Patafura pane zvidhliwa zvakasiyana siyana zvisati zvabikwa. Zvakamirira kubikwa nebanga rinoshandiswa kucheka nenhekwe inogara munyu nepani inozobikisa.

Imba yakavakwa isati yapera, isina zvinhu, magonhi nemahwindo panze pane marara.

Ruva ririmuhari yaro rakabatwa mumaoko. Rine mashizha aneruvara rwemashizha neamwe aneruvara rwegoridhe.

Pamusika pane chiveso chokugochera chibage pane makanda echibage ari pasi nechibage chiri kugochwa nevanhu vari kuda kutenga. Mumwe munhu akapfeka kepisi ine ruvara rwemvura neari kutengesa akapfeka kepisi ine ruvara rutsvuku.

Mupanda womumba pane pokugara pane matafura nezvigaro zvakagadzirwa nematanda nemasofa akagadzirwa nemachira nemarambi.

Sanzu remuti rinevana vaneruvara rwamashizha

Muguta reHarare pane mugwagwa wetara nemiti yakawanda wanda

Panze paruvanze penzvimbo yakavakwa panoonekwa maruva nemiti yakasvibira nemaruva matsvuku neheji yakagadzirwa zvakanaka nama tanga maviri emvura.

Motikari chena yemhando yokutakura vanhu yakavhurwa bhoneti injini ichiwoneka. Yakamiswa pasi pemuti une mashizha akasvibira.

Mhuka yesango inonzi nyati. Ine mazinyanga akagoronganya mahombe nemvere dzakareba dziripanyundwa nedziri muhuro namazizheve mahombe.

Bveni rakagara pamusoro pematombo ane ruvara rwegoridhe iro rine ruvara rwakasvibira. Kumashure kune ruvara rwamashizha rakatarisa kurutivi. Rine maziso matsvuku.

Pamusika unohodwa zvinhu zvirimwa nevanotengesa madomasi. Paine madzimai arikugadzirisa zvaatenga

Zvokudya zvomafizhongo zviri mundiro chena iri patafura nemupunga nenyama zvakabikwa zvakanaka.

Madzimai echitendero akapfeka zvinhu zvine mavara akasiyana nemadhuku machena vaine misumburera nekuti kunopisa.

Mudhorobha, padivi pomugwagwa une tara, pane murwi wehomwe dzine tsvina nomunhu akapfeka hembe ino ruvara rwemvura ari kupfuura.

Muimba yakavakwa nehuswa denderedzwa. Musasa wagodobori paine nyovo inogara varapwa nembiya inogara mishonga nemucheka wagodobori wakarembedzwa pamuti.

Mahombekombe edhamu, ane miti inowanikwa mumvura.

Zirori ziguru rine musoro muchena netirera tema nemavhiri akawanda. Rakamira pamugwagwa usina tara.

Zvokudya zvirimundiro, sadza nenyama nemhiripiri iripatafura.

Zvuma zvakasiyana. Zvirefu nezvipfupi zvineruvara rwegoridhe, ruvara rwemvura, rwemashizha ne rutema.

Dzimba dzemudhorobha dzakavakwa dziri pedyo napedyo dzina matenga ana mataira. Kumberi kune huswa hwakaoma netengi remvura.

Mafidhlongo zvekudhla zvakabikwa. Nyama, matomatisi nemaonyeni zvinotora moyo.

Manwiwa akanaka akarongwa akaita murwi, akamirira kutengeswa. Kumashure kune zvivakwa zvitoro, paine munhu mumwechete ane hembe yeruvara rwemvura.

Muchitoro chekudyira munevanhu varikuonekwa vatatu. Madzimai maviri murume umwe chete. Madzimai akarukwa misoro arikudya mafidyongo mumwe akabata forogo.

Musango. Mune huswa hwakaomarara netumiti twakaoma nemukonde wakasvibira nemiti ine mashizha akasvibira. Paine kachikomo kari kuonekera nechekure.

Matombo erusvingo akadurikidzana. Anowanikwa kunzvimbo dzinopisa seku Matoposi kuBuruwayo. Paine miti mishomanini neivhu risina huswa.

Pakati pedhorobha pane vanhu vakawanda varikufamba vachienda mativi akasiyana nedzimba hombe dzine minhurikidzwa nedzimotokari.

Paimba pane ruvanze rusina huswa neimba yakavakwa nezvhidhinha zvitsvuku namaruva namaruva mamwe aneruvara rwegoridhe mamwe ane ruvara rwemashizha.

Mombe ina dziri mugura, padyo nechikomo. Dziri kufura huswa hwakasvibiira denga risina makore.

Mutambi wemutambo wekukanda mapfumo. Mutambi akapfeka hembe tsvuku nebhurukwa dema wechikadzi. Akabata pfumo raari kuda kukanda. Ane bhutsu chena aine murairidzi wake akamira pedyo.

Mudhorobha pane motikari zhinji nebhazi hombe rinotakura vanhu richikwewa tirera inosengerwa nhumbi. Paine dzimba dzemunhurikidzwa, nemarambi anoshandisa simba rezuva .

Zvokudya zvemafizhongo zvakabikwa nemhando yapamusoro zviri mundiro. Nyemba, matomatisi, onyeni nemuriwo nenyama.

Imba iri kuvakwa isina kupera, ine zvidhinha zvitsvuku nezvidhina zvichena, nedenga risati rapera rine mapuranga, nehembe dzakananikwa pawaya panze.

Muguta mune mugwagwa une tara nepanofamba vanhu pakagadzirwa nemagwandefa esamende, nevanhu vari pamusika. Murume akagara pasi achitengesa mbatatisi dzakarongwa pazvitutu zviri pasaga.

Vadzidzi vepa University ye Great Zimbabwe vechirume vakapfeka hembe chena nema bhurukwa matema varikuimba . Vaviri vana magirazi kumeso.

Chokudya, mafidyongo ari mundiro iri patafura, sadza nenyama yehuku yakabikwa zvinomwisa mvura.

Mukati meimba yekutandarira. Mune masofa makuru rimwe ijena nekabati ine terevhizhoni nechitofu chekubika mabhanzi.

Muguta pane dzimba hombe dzemunhurukidzwa nemotikari zhinji dzakaunganidzwa. Paine munhu wechikadzi akabata chibhegi chake achifamba mumugwagwa.

Vatendi vari muchechi, vechirume, vakapfeka nguwo chena nenguwo tema. Pane chigaro chiri pamberi chisina munhu.

Pamusika pari kutengeswa zvokudya nezvinwiwa pane munhu akagara pachigaro mumwe achifamba akatarisa pasi pehambhurera nemumwe ari kupinda muchimbuzi.

Muchitoro chekutengesera nhumbi zhinji dzamadzimai. Dzimwe dzine ruvara rwegoridhe dzimwe dzine ruvara rwamashizha dzimwe tsvuku. Dzakaremberedzwa pamitariko.

Mushini unoshandiswa navanoita zvekuchera zvicherwa zvakaita segoridhe kana kuti makorokoza. Unoshanda kubanda matombo anenge aine chicherwa chakakosha. Une mavhiri mana nezidenderedzwa munogaiwa matombo.

Chitoro chidiki chinotengeserwa zvinhu zvakasiyana. Chakanyorwa mufananidzo wemunhu ane bvudzi rakaitwa mhotsi nehembe ine mavara machena nematema chirimberi kweimba.

Mukati medhorobha pane motokari chena zhinji nevanhu nemukomana akasendama pabango remagetsi akapfeka hembe chena. Dzimba dzomudurikidzwa.

Bhazi diki rakamira mumugwagwa une tara rine vanhu mukati. Nemiti iri kumashure. Nemaruva emiti ari pasi.

Mudhorobha, pakati peguta pazere motikari nevanhu vanofamba. Motikari chena nedzine ruvara rwemvura

Pachiteshi chemabhazi vanhu vakamira mumwe ane hembe tsvuku murume mumwe chena paine dzimba netanga remvura.

Mudhorobha pakati peguta, panguva dzehusiku. Pane marambi akabaka kwazvo, nedzimba dzemunhurikidzwa, nemotokari dzakawanda dzakabakidza marambi nevanhu varikufamba.

Muchitoro pagirazi panoratidza zvinhu zviri kutengeswa. Hovhorosi tsvuku ine ngowani yerudzi rwegoridhe namagiravhusi, nezvidhori zvinoratidza zvipfeko zvevana vacheche, nechidhori chinoratidza zvipfeko zvechikoro.

Muguta pakati paro, pane dzimba dzeminhurikidzwa dzakareba dzinemafafitera nevanhu vakawanda varikufamba nemotikari dzakamira.

Chimotokari chemhando diki chine ruvara rwegoridhe chinotakura vanhu. Chakavhurwa kubhoneti kumashure chakamira mutara. Paine dzimba kumashure nemiti yakasvibira nematanda etambo dzemagetsi.

Ziimba rine nhurikidzwa riri pakati pedhorobha. Mipanda yakawanda ine mafafitera anoonekera marambi mukati nechinyorwa chinopangidza chitoro chikuru chokutenga zvokudya.

Zvinwiwa zviviri , chimwe chiri mubhodhoro hombe , rimwe diki. Zve koko kola zvakagadzikwa patafura.

Muguta pazvitoro zvekutengesera nhumbi, dzekupfeka dzinoonekwa pamafafitera, dziri pazvidhori.

Mudhorobha muguta reHarare pane dzimba dzomunhurikidzwa nemota mbiri chena nemunhu ari kufamba nengoro yekufambisa akaremara.

Pamusika parikutengeswa zvuma zvemhando dzakasiyana siyana. Zvimwe zvitsvuku, zvimwe zvine ruvara rwemvura, zvimwe zvichena zvakaremberedzwa nenzira inoyevedza

Pamugwagwa mudhorobha. Mota mbiri dzinopesana. Imwe ndeye kutakura vanhu. Ine ruvara rwemvura ndeye kutakura vanhu vashoma nemiti

Mombe dzirikufura sora rakasvibira, tsvuku netema pagura muzasi mechikomo chine miti.

Pakati peguta pane motikari dzakawanda nevanhu. Mai vane bvudzi hombe vakapfeka chipika chinosiya mapfudzi kunze. Vakapfeka mashangurapata. Muguta mune dzimba dzemudurikidzanwa.

Hodhiropu yakagadzirwa nemuti wamapuranga. Yakaiswa ruvara rwependa tema, negirazi chiwoni woni chekuzviwona.

Pakati pedhorobha pane vanhu vari kufamba vachienda kwakasiyana nemotokari dzinotakura vanhu. Imwe chete ine mukova wadambuka uri kuedza kudzoserwa nevakomana vatatu.

Pamusika wehembe pane vakadzi vana, umwe akapfeka hembe tsvuku akabata mwana mucheche, mumwe akamutarisa akavhara muromo wake nemumwe arinechapakati akapfeka hembe ine ruvara rwegoridhe.

Pamusha pane zvipfuyo, garakuni nehuku, nebandiko reimba paine midziyo iri pasi.

Pakati pedhorobha pane vanhu vari kufamba mumavharanda ezvitoro nedzimba zhinji dzomunhurikdzwa. Imwe chete ine mafafitera emagirazi ane ruvara rwemvura.

Muguta panemotioari dzirikufamba mumugwagwa tema nechena. Navanhu nemisika inotengeserwa zvinhu nedzimba dzemunhurikidzwa nedzimwe dzakaita mudhadhadha.

chipfeko, hembe yechirume iripachigutsa chokutengesera.

Pamusika unotengeswa midziyo yemakuva. Pane matombo anogadzikwa paguva remufi. Nemusoro wezirhorhi mutsvuku nezviimba zvino chengeterwa zvinhu nemiti.

Pamugwagwa pane motikari dziri kupesana rori nediki pane tara nemiti ine maruva ane ruvara rwe goridhe.

Mumhanyi akapfeka zvishongo zvekumhanya . Ari kugadzirira kundomhanya

Zimuti ziguru remutsamvi rinemapazi akapamhamha rakavhara denderedzwa guru riine hundi hombe inopa mumvuri mukuru.

Bhavhu remumba yekubikira mune mvura namateko embatatisi dzakabatwa mumaoko dziri kuchekwa nebanga nemunhu wechikadzi akagara.

Pachikoro chedzidzo yapamusoro, pane vadzidzi vachangobva mukupedza zvidzidzo zvavo vakapfeka nguo dzezvidzidzo zvavakapedza, paine maruva akanaka ari muzviharihari.

Mudhorobha, muguta meHarare. Pane zambuko rinopfuura nemudenga richitanyanga mugwagwa nemotikari dzichifamba nepasi. Vanhu vachifamba nepasi vamwe nepamusoro nedzimba dzemunhurikidzwa.

Bhodhoro rechinwiwa chekokoora rakabatwa neruoko rwunenge rwemunhukadzi nekuda kwenzara dzakareba dzaanadzo.

Zvekudya zvama fizhongo zviri mundiro chena zviri patafura zvakagario zvakagadzikwa pachinhovo. Sadza nemuriwo nezvimwe zvakawanda.

Padivi pemugwagwa mukuru. Pane chimusika chakavakwa nemapepa nematanda nemunhu akapfugama pasi chisina chinhu netambo dzemagetsi.

Imba yekumayadhi kunogara vanhu vane mari yakawanda. Yakavakwa ine mipanda yakawanda ine denga remataira nedenderedzwa reruzhowa rwezvidhinha zvakatsvukuruka.

Ndiro dzakazara zvekudya. Sadza, muriwo, nyama zviripamusoro petafura nezvimwiwa nemugoti.

Pamisika inogadzirwa zvinhu zvakasiyana siyana zvakaita semagoni emotokari dzisingafambi nevanhu varikutengesa zvakasiyana nepasi pakaita izvu pasina huswa.

Muguta padivi pane vatengesi vezvinhu zvakasiyana, madomasi nezvimwe zvirimwa nevatengi, motokari nedzimba dzemunhurikidzwa.

Zirori ziguru rina mavhiri akawanda rine ruwara rwamashizha. Rinoshandiswa kusenga nhumbi dzinorema, mavhu, zvidhinha nezvimwe zvakadaro.

Mudhorobha pamugwagwa unetara. Pane mabhazi rimwe dzvuku nejena nemotikari chena nematanda emagetsi nemunhu mumwe chete akamira mberi.

Mudziyo yemumba unoshandiswa pakubika, wevanhukadzi. Chitofu chitema, chine nzvimbo mbiri panogadzikwa mapoto pakubikira.

Mubindu mune zvirimwa zvine ruvara zvakasvibira netarakita yekurimisa paine mutyairi mumwe chete itsvuku.

Muguta pachiteshi chemabhazi mahombe nemadiki anotakura vanhu. Pakazara vafambi nedzimba dzemunhurikidzwa dzirikuonekwa nechekure.

Huswa hwemusango, hwemhando yetsanga. Pane dendere reshiri inonzi jezi. Rakaitwa neuswa hwakaoma. Rine kamuromo kakatarira pasi.

Chivakwa chechikoro chinoratidza mipanda yakasiyana, nemafafitera nemikova nemuti unoonekwa hunde yawo, nepasi pane huswa hwakaomarara.

Bhegi hombe rakazaruka, rine mari nemapepa yakaiswa mukati yakatsigirwa namazai.

Pazvitoro pane motikari chena nemotikari yerudzi rwemvura. Pane maruva ari kutengeswa. Nembiya dzekuisira maruva nemiti.

Kachiimba chamapuranga kakazadzwa mifananidzo yevanhu varikukwikwidza mumakwikwi ezve matongerwo enyika.

Pamusika pane vanhu pari kutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vari kutengesa zvihwitsi vamwe zvinyoreso, nemotokari nemapepanhau.

Pasango pane kadhamu kemvura. Zuva rava kundovira zvichionekwa nemirazvo yaro yakaita goridhe nemichena. Pane mukadzi ari kunamata.

Mudhorobha, pane mugwagwa une tara nepanzira panofamba vanhu pakagadzirwa nesamende, nevanhu vakawanda. Murume ane hembe chena nemukadzi arikufamba ane hembe tema, nemurume arikufamba ane hembe chena. Motikari dzakawanda imwe chena nedzimba dzemunhurikidzwa.

Imba ine ruvara ruchena. Ine fafitera nemikova nemichini yekufefetedza mhepo nemarambi ari kumusoro. Nechivanze chakaiswa ruware, ruware ruchena rwakanaka-naka.

Mudhorobha pazvitoro zvikuru pari kufamba vanhu vakasiyana varume nevakadzi. Paine motokari dzakamira nedzimba dzemudurikidzwa nemarara akaraswa pose pose.

Imba hombe yokugara, yakapfurirwa nedenga remataira. Nechirugu chiripadivi payo. Netanga hombe remvura, nehuswa hwakasvibira

Bindu rezvirimwa zvakasvibira neruzhowa rwe waya rwakamiswa nema tanda. Kunze kune huswa hwakaomarara.

Mhuka inonzi mbada ichiri yechidiki. Irikufamba mukati mehuswa mune ruvara rwegoridhe.

Pazvitoro, paine mifananidzo yakanyorwa mazita ezvitoro. Nevanhu vatatu, mumwe akapfeka hembe tsvuku, mumwe chena , akabereka nhava.

panyanza yepadhamu guru paine mhuka mvuu sere dzirikupinda mumvura.

Pamusika wama bhazi pakazara vanhu nemabhazi akamira. Paine vanhu varikutengesa kumashure kune dzimba dzemudurikidzwa. Mukomana arikufamba mberi kwe musikana.

Zvipfuyo zviri pachidyiro chazvo. Mbudzi chena, sere dzine muhuro makasvibira.

Mudhorobha, pane dzimba dzakawanda. Zvitoro, nemarara akaraswa posepose. Nevanhu varikufamba mumwe achiita zvake, mumwe achiita zvake. Nemotikari dzakamira.

Mukati meguta mune motikari dzakamira navanhu vaviri mudzimai nemurume netuvana tuviri. Murume akapfeka hembe ine manyerekete nedzimba dze munhurikidzwa.

Mudziyo womumba wodhiropu ine mipanda yakawanda namagirazi maviri zvioni oni. Mipanda inoiswa nhumbi dzimwe dzakaremberera dzimwe dzakapetwa.

Mudhorobha pachiteshi chamabhazi pane bhazi hombe, jena nedzimba dzemuturikidzwa rakamira nemota diki.

Mudhorobha kunzvimbo kunogara veruzhinji. Kune dzimba dzakavakwa nezvinhu zvisinganyanyodhura. Chivanze chine huswa hwakaoma.

Karwizi kari mudhorobha kane mvura asi kakazara netsvina dzakasiyana dzinoraswa navanhu. Kumativi ako maviri kune miti yakasiyana.